Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa iddoo tokkorraa garaa iddoo biraatti ittiin socho'uu yookiin ittiin imalu geejjiba jenna. Turizimii jechuun immoo iddoo bareedaa dhalli namaa kaffaluudhaan daawwatudha.

Meeshaalee miidhaginaa:- meeshaaleen kanneen jennu meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti miidhagina garaa garaaf tti fayyadamnu mana keessatti akkasumas alatti meeshaaleen dhalli namaa bareedinaaf itti fayyadamu meeshaalee midhaginaati.

Ogummaa jechuun kalaqa yookiin dandeettii dhalli namaa waa kalaqee yookiin hojjetee jiruuf jireenya isaa keessatti itti fayyadamu ogummaa jedhama. Aadaan jechuun immoo ibsituu yookiin eenyummaa saba tokkoo jechuudha.

Geejjibaa fi Konkolaataawwan Geejjiba jechuun wantoota dhalli namaa iddoo tokkorraa gara iddoo tokkootti ittiin imalan geejjiba jedhamu. Isaanis geejjiba ammayyaa fi aadaa ta'uu danda'u. Inni kan biraammoo konkolaataawwan. Konkolaataawwan jechuun gosoota geejjibaa keessaa tokko ta'anii geejjiba lafarraa....

Amantaa jechuun waaqayyo ni jira jedhanii amanuu yookiin immoo abdii guddaa wanti lafaa fi samii kana uume wantoota lafarra jiraatan hundasaa uume waaqayyo jira jedhanii abdachuudha.

Arkiteekcharii jechuun saayinsii waa'ee ijaarsaa yookiin immoo saayinsii waa'ee ijaarsaa qoratu yookiin irratti xiyyeeffatu yommuu ta'u, ijaarsa jechuun immoo gosa arkiteekcharii keessaa tokko ta'ee, kan..

Geejjibaa fi konkolaataawwan Geejjiba jechuun wanta dhala namaa iddoo tokko irraa gara iddoo birootti ittiin socho'u yookiin immoo ittiin imalu 'Geejjiba' yommuu jedhamu; Konkolaataawwan jechuun immoo gosoota geejjibaa keessaa tokko ta'anii tajaajila dhala namaaf kennani.

Qoricha aadaa, qoricha aadaa jechuun qoricha dhalli nama, hawaasni yookiin immoo namni naannoo isaatti ofiisan argate saayinsiin osoo hin deeggaramin qorichummadhaf itti fayyadamu qoricha aadaa jenna.

Miidiyaa Hawaasaa Miidiyaa Hawaasaa jechuun miidiyaalee odeeffannoo dhala namaan gahan, taatee guyyaa guyyaan ta'an, namoota baay'ee yookiin immoo namoota hedduu biraan gahan 'Miidiyaalee Hawaasaa' jedhamu. Isaanis odeffannoo guyyaa guyyaan jiru kan daddabarsan

Bu'uraalee misoomaa Bu'uraalee misoomaa jechuun wantoota bu'uura misooma keessatti gahee olaanaa taphatan, qonna keessatti ta'uu danda'aa, daldala keessattis haa ta'u oomisha keenya daran akka daballuf wantoota nu gargaaran 'Bu'uraalee misoomaa' jedhamu.

Mana jireenyaa jechuun godoo dhalli namaa keessa jiraatudha. Mana jireenyaa jechuun mukkeen garaagaraa irraa kan ijaarame yookiin dhagaarraa kan ijaarame waan dhalli namaa keessa jiratu mana jireenyaa jedhama.

Hojii. Hojii jechuun dalagaa yookaan immoo tattaaffii yookaan carraaqqii ilmi namaa jiruu fi jireenya isaa guyyaa guyyaa Keessatti taasisu hojii jedhama. Innis jiraachuudhaaf yookaan dinaagdeedhaan sooromuudhaaf dalagaa dhalli namaa taasisudha.

Seera kabachiisaa jechuun qaama yookaan immoo nama hidhates haa ta'u, nageenya biyyaa eegsisuuf mirga lammiilee kabachiisuuf namoota tarkaanfii taasisanidha.

Geejjiba jechuun waanta dhalli namaa iddoodhaa gara iddootti ittiin socho'udha. Waanta dhalli namaa bakka tokkorraa gara bakkee fageenya qabu tokkotti ittiin imalu geejjiba jedhama. Konkolaataawwan jechuun immoo gosoota geejjibaa keessaa tokko ta'anii, kan dhalli namaa lafarratti...

Geejjibaa fi konkolaataa, geejjiba jechuun wanta dhalli namaa iddoo tokko irraa gara iddoo tokkootti yookaan immoo bakka fageenya qabu tokko irraa iddoo fagoo ta'eetti socho'u geejjiba yemmoo jedhamu. Konkolaataawwan jechuun immoo gosoota geejjibaa keessaa tokko ta'aanii

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee gosa garaagaraa dhalli namaa mana keessatti itti fayyadamu meeshaalee manaa jedhama. Innis dalagaa garaagaraaf yookiin hojiisaa salphisuuf kan nu gargaarudha.

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota dhangala'oo dhalli namaa gara keessaatti ol fudhatudha. Innis dheebuu bahuuf wantoota dhalli namaa dhugan dhugaatiiwwan jedhamu. Dhugaatiiwwan kunis bishaan ta'uu danda'u yookiin immoo dhugaatiiwwan waarshaalee keessatti oomishaman ta'uu danda'u.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun adeemsa yookiis kalaqa dhalli namaa waan haaraa tokko kalaqee yookiin argatee jiruuf jireenya isaa keessatti argatu Ogummaa yommuu jedhamu; Aadaa jechuun immoo ibsituu saba tokkoo, eenyummaa biyyaa ti.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan Kitaabota jechuun barruu barreeffama guddaa hayyootaan qophaa'e yookiin hayyotaan barreffamee qophaa'e, kan dhalli namaa beekumsa gara garaa irraa argachuu dhaaf dubbisu kitaabota jedhama.

Oduu jechuun tamsaasa yookiin immoo adeemsa odeeffannoon qaama tokkorraa gara biraatti ittiin daddarbudha. Kana jechuun ergaan tokko yookiin immoo taatee tokko gara biraatti taasifamudha

Meeshaalee manaa fi waajiraalee Meeshaalee manaa kanneen jennu meeshaalee dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa keessatti hojii isaa yookiin immoo dalagaa isaa ittiin adeemsifachuuf mana keessatti itti fayyadamu 'Meeshaalee manaa' jedhama. Meeshaalee waajjiraalee kanneen jennu immoo meeshaalee waajjiraalee keessatti

Rifeensa Rifeensa jechuun dabbasaa moluu yookiin immoo buqqee mataa namaa irratti argamu. Innis miidhagina dhala namaaf kan tajaajilu yommuu ta'u;

Hawaasaa fi maatii Hawaasa jechuun garee namootaa yookiin immoo namoota murtaawoo naannoo murtaawaa tokko keessatti walitti qabamanii yookiin buufatanii naannoo tokko jiraatan, kan aadaa tokko qaban, kan afaan tokko dubbatan 'Hawaasa' jedhamu.

Barumsa, barumsa jechuun adeemsa yookiin carraaqqii dhalli namaa dandeettii isaa guddisuuf yookiin immoo beekumsa isaa dabaluuf tattaaffii dhalli namaa guyyaa guyyaadhaan mana barumsaatti godhu yookaan naannoo irraa baratu barumsa jedhama.

Hawaasaa fi Maatii Hawaasa jechuun garee yookiun immoo namoota murtaawoo naannoo tokko jiraatan, kanneen afaan tokko dubbatan akkasuma immoo kanneen aadaa tokko qaban 'Hawaasa' jenna. Maatii kan jennu immoo namoota mana tokko keessa waliin jiraatan 'Maatii' jedhamu.

Uumama jechuun waantota uumamaan yookiin immoo nam-tolchee kan hin ta'iin, uumamaan lafarratti argaman yommuu ta'u, naannoo jechuun immoo wantoota uumama kana kan of keessatti qabatu, lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii mara kan of keessatti qabatee argamu naannoo jedhama.

Manaa fi mana jireenyaa jechuun godoo yookiin immoo baaxii dhalli namaa ijaarratee mukarraa yookiin immoo wantoota garaa garaarraa ijaarratee keessa jiraatu manaa fi mana jireenyaa jedhama.

Oduu: Oduu jechuun tamsaasa yookiin ergaa iddoo tokkoorraa gara iddoo biraatti yookiin qaama tokko irraa gara qaama biraatti daddarbu oduu jedhama. Innis taateewwan guyyaa guyyaan ta'an kan dhala namaa irraa gara dhala namaatti daddarbudha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa iddoo tokkorraa gara biraatti ittiin socho'u yommuu ta'u, turizimii jechuun immoo iddoo miidhagaa yookiin immoo iddoo hawwataa dhalli namaa daawwannaaf itti fayyadamudha .

Ispoortii jechuun sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaatti dirree irratti taasisu yookiin immoo fayyummaa qaamasaa eeguuf , furdina hir'isuuf sochii taasisudha

Bu'uuraalee misoomaa Bu'uuraalee misoomaa jechuun waantota dhala namaaf misooma keessatti, daldala keessattis haa ta'uu, dhalli namaa itti fayyadamu, jireenya keessatti daraan dabalu bu'uuraalee misoomaa jedhama.

Amantaa jechuun ilaalcha yookiin abdiin guddaa dhalli namaa uumaa guddaan tokko Jira yookiin wanti lubbuu qabeeyyii kana hunda uume Jira jedhanii amanuun amantaa jedhama.

Amantaa Amantaa jechuun abdii dhalli namaa waaqayyoon jira, uumaan waan hunda uume jira jedhanii amanuudha. Kana jechuun waanti lafaa fi samii kana uume qaamni guddaan wayii jira jedhanii amanuu yookiin abdii godhachuu.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun iddoo yookiin manneen tajaajila nyaataa fi dhugaatii dhala namaaf kennan kanneen magaalaarratti argaman jechuudha.

Seera kabachiisaa jechuun nama yookiin qaama nageenya biyya tokkoo tiksu yookiin immoo nageenyi biyya tokkoo akka itti fufuuf qaama dhaabbate seera kabachiisaa jenna. Isaanis mirga namootaa eegsisu.

Beeksisa. Beeksisa jechuun karaa yookiin immoo adeemsa dhimma tokko yookiin immoo karaa ittiin oomishaalee gara garaq ittiin beeksifatan yookiin immoo beeksisa qacarriis ta'uu danda'a 'Beeksisa' jedhama.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila mootummaan hawaasaaf bifa walqixa ta'een yookaan bilisaan hawaasaaf kennu, tajaajila bu'uuraa yommuu jedhamu, gurgurtaa qinxaanboo jechuun immoo gurgurtaa warshaa keessatti oomishamanidha.

Barumsa jechuun adeemsa yookiin karaa ittiin beekumsa argannu karaa ittiin dandeettii keenya guddifnu mana barumsaa galuudhaan yookiin hawaasa keessa jiraannurraa adeemsa nuti ittiin muuxannoo fudhannudha

Daldalaafi gabaa ; daladala jechuun adeemsa wal harkaa fudhannaa meeshaalee yookinimmoo adeemsa bittaafii gurgurtaa dhala namaa gidduutti guyyaa guyyaadhaan ta'aa ooludha. Gabaa jechuunimmoo iddoo daldallii itti adeemsifamu gabaa jedhama.

Amantaa, amantaa jechuun abdii yookaanimmoo waan dhalli namaa waaqayyoon jira jedhanii yookinimmoo uumaan lafaaf samii uume, uumaan waa hunda uume qaamni guddaan jira jedhanii amanuu yookiin abdii godhachuudha.

Gidduu gala bashannanaa jechuun iddoo hawwataa yookiin immoo bareedaa itti yaadamee qophaa'ee yookiin immoo uumamaanis kan jiru kan dhalli namaa boqonnaa isaatti hiriyyoota isaa wajjin keessa deemee bohaarudha.

Oduu jechuun tamsaasa yookiin ergaa qaama tokkorraa qaama tokkotti tamsa'u yookiin odeeffannoo iddoo tokkorraa gara biraatti darbu taatee guyyaa guyyaadhaan darbu kan dabarsu oduu jedhama

Muuziqaa Muuziqaa, jechuun hoollannaa sagalee yookiin immoo sagalee kaka'umsa dhala namaa keessatti uumu yookiin immoo dhalli namaa iddoo garaagaraatti itti fayyadamu muuziqaa jedhama.

Oduu jechuun tamsaasa yookiin ergaa qaama tokkorraa gara qaama bal'aatti daddarbu oduu jedhama. Taateewwan guyyaa guyyaadhaan lafarratti ta'an kan gabaasu yookiin kan dabarsu oduu jedhama

Faaya jechuun meeshaalee miidhagoo dhalli namaa bareedinaaf yookiin immoo miidhaginaaf itti fayyadaman kanneen simboo isaanii dabaluuf gargaaran meeshaalee faayaa jedhamu.

Meeshaalee miidhaginaa Meeshaalee miidhaginaa jechuun akkuma maqaa isaa Meeshaalee miidhaginaaf yookaan immoo bareedinaaf dhalli namaa jiruu fi jireenya guyyaa guyyaa Keessatti itti fayyadamu Meeshaalee miidhaginaa jedhamu. Isaanis

Dhugaatiiwwan jechuun dhangala'aa dhalli namaa gara qaama keessaatti ol fudhatu dheebuu bahuuf yookiin immoo lubbuu isaa tursiisuuf wanta dhalli namaa gara keessatti ol fudhatu dhugaatii jedhama.

Bu'uuraalee misoomaa. Bu'uuraalee misoomaa jechuun tajaajiloota oomisha keenya haala milkaa'aa ta'een akka galmaan geenyuuf nu gargaaran bu'uuraalee misoomaa jedhamu. Isaanis,...

Faaya: Faaya jechuun wantoota albuuda yookiin meeshaalee albuuda gurguddaa irraa oomishaman ta'anii isaanis miidhaginaaf kan oolan dhalli namaa gatii qaaliidhaan bitee kan kan itti fayyadamu, miidhagina qaama isaatti kan godhatu faaya jedhama.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota biqiltootaa keessaa tokko ta'anii kanneen uummanni yookaan namoonni naannoo isaanii oomishanii nyaataaf oolchanii kan irraa hafemmoo gabaaf dhiyeessanidha.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan Kitaabota jechuun barruu barreeffama hayyootaan yookiin namoota beekamoo dhaan qophaa'ee dhallo nama dubbisuuf yookiin immoo beekumsa irraa argachuuf itti fayyadamu 'Kitaabota' jedhama.

Ji'ograafii jechuun saayinsii waa'ee teessuma lafaa, akkasumas qilleensa baramaa qoratu yommuu ta'u, Seenaa jechuun immoo saayinsii waa'ee waan darbee nu yaadachiisu yookiin himu seenaa jedhama.

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa uumammaan lafarratti argaman kanneen halluu magariisa qaban kanneen nyaata mataasaanii qopheeffachuu danda'an biqiltoota uumamaa jedhamu. Isaanis dhala namaaf nyaataaf akkasumas qorichummaa garaagaraaf kan tajaajila kennanidha.

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota dhangala'oo dhalli namaa dheebuu bahuuf gara keessaatti ol fudhannu dhugaatii jedhama. Isaanis bishaan ta'uu danda'u dhugaatiiwwan warshaalee keessaa bahan ta'uu danda'u .

Muuziqaa jechuun sagalee yookiin dambalii walirraa hin cinne kan dhalli namaa dhimmoota garaagaraaf gadda, gammachuu fi wantoota garaagaraaf itti fayyadamu muuziqaa jedhama.

Biqiltoota Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa uumamaan lafarratti argaman, kanneen halluu magariisa qaban fi nyaata mataa isaanii qopheeffachuu danda'an biqiltoota jedhamu. Isaanis naannoo keessatti ummataaf tajaajila garaagaraaf nyaataaf akkasumas immoo qilleensa gaarii....

Kitaabota jechuun barruulee guddaa hayyootaan barraaye kan ergaa guddaa qabu kan barumsa guddaa of keessaa qabu dhalli namaa dubbisee beekumsa irraa argatu kitaabota jennaan

Geejiba jechuun waanta dhalli namaa iddoo tokko irraa gara iddoo tokkotti ittiin deemuu innis, innis geejiba aadaa fi ammayyaa jedhama. Geejiba aadaa kanneen jedhaman fardaa fi gaangee kanneen kana fakkaatanidha yemmuu ta'u

Geejjiba jechuun kan dhalli namaa iddoodhaa iddootti ittiin socho'u kana jechuun wanta namni yeroo gabaabaa keessatti kan fageenya tokko ittiin qaqqabu geejjiba jedhama. Konkolaataawwan jechuun immoo gosoota geejjibaa keessaa tokkodha

Hawaasa jechuun namoota naannoo murtaa'aa tokko keessa jiraatan yommuu ta'an, Isaanis gosa hojii wal fakkaataa kan qaban yommuu ta'u, maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessa waliin jiraatanidha

Uummama jechuun namaan kan hin tolfamne uummamuuman yookiin waaqaan uummamaan yoo ta'u naannoo jechuun immoo bakka uummamni Kun keessaa jiraatu jechuudha.

Manaa fi mana jireenyaa Mana jireenyaa jechuun godoo yookiin immoo iddoo dawoo dhalli namaa ijaarratee mukkeen garaa garaa irraa ijaarratee keessa jiraatu bakka dhalli namaa keessa bulu 'Mana' jedhama.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee garagaraa ta'anii kan namni jiruu fi jireenya isaa keessatti hojii isaa yookiin dalagaa isaatiif meeshaaleen itti fayyadaman meeshaalee adda addaa jedhamu.

Tajaajila Bu'uuraa fi Gurgurtaa Qinxaaboo Tajaajila Bu'uuraa jechuun tajaajila lammiileen karaa bilisa ta'een, bifa wal qixxummaa tiin argatan, kan mootummaan uummataaf yookaan lammiilee dhaaf taasisu 'Tajaajila Bu'uuraa' jedhama. Gurgurtaa Qinxaaboo jechuun immoo gurgurtaa

Faaya Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa albuuda gatii cimaa (gatii qaalii) irraa oomishaman kan dhalli namaa gatii qaaliidhaan bitee qaama isaatti godhatu miidhagina qaama isaa dabaluuf godhatu dha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti dhalli namaa dalagaa garaagaraa mana keessatti itti fayyadamu meeshaalee manaa jennaan. Meeshaalee waajjiraalee yommuu jennu immoo meeshaalee dhalli namaa waajjiraalee keessatti itti fayyadamudha .

Rifeensa. Rifeensa jechuun dabbasaa yokin immoo waan gurraacha buqqee mataa namaarratti argamu waan lallaafaa buqqee mataa namaarratti argamu miidhagina namaaf ga'ee olaanaa kanneen taphatan jechuudha.

Amantaa: Amantaa jechuun abdii yookaan immoo adeemsa waaqayyo jira jedhanii amanuuti yookaan immoo waan ijaan hin mul'anne waaqayyo uumaan jira jedhanii adeemsa abdii godhachuu maal jenna? Amantaa jedhama.

Kuduraalee fi Muduraalee: Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota biqiltootaa yookiin immoo oomishtoota dhalli namaa naannoo isaatti oomishu, innis nyaataaf kan oolan yommuu ta'u, nyaata irra darbaniis immoo gabaaf kan dhiyaatan kuduraalee fi Muduraalee jedhamu.

Bu'uuraalee misoomaa Bu'uuraalee misoomaa jechuun tajaajiloota misooma keessatti misooma keenya haala bu'a qabeessa tajaajila keenya, oomishni keenya bu'aa gaarii akka nuuf fiduuf nu gargaaran bu'uuraalee misoomaa jedhamu.

Meeshaalee manaa Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana keessatti tajaajila garaagaraaf itti fayyadamu, hojii isaa ittiin adeemsisuuf itti fayyadamu, meeshaalee manaa jedhaman. Isaanis, meeshaawwan gosa garaagaraa mana keessatti....

Faaya. Faaya jechuun wantoota miidhaginaa dhala namaaf gargaaran yookin immoo meeshaalee albuuda gatii qaaliirraa oomishaman kan dhalli namaa miidhaginaaf qaamasaatti godhatu faaya jedhama.

Daldalaa fi gabaa Daldala jechuun adeemsa wal jijjiirraa meeshaalee yookiin adeemsa bittaa fi gurgurtaa meeshaalee dhala namaa gidduu tti adeemsifamu yommuu ta'u; Gabaa jechuun immoo iddoo daldalli itti adeemsifamu, bakka bal'aa jechuu dha.